Kharebe khatwela khali khaleeyi nabi nga bakhakhola mu bichuuma khakhebotokhelefu. Kharebe khano bakharere ano mu room ndwela nga khundulo khwe i'room bakhupakho bibaawo bayikhisilakho ni kha socket khesi baramo tsi charger no bachagingilamu tsi siimu.

Inimilo nga bakilimamo bilimwa bikhali bitwela nga mulimu bandu bakali nabi benamilile bafwanile bali khu byakila, inyuuma we inimilo eno iliyo kimisaala kimikali nabi ate kimileeyi.

Nashiima nga bamulima umukaali naabi wamiliya wakhuupa tsilenganyi Ali muranji ya'green nga khukaari balimakho luguudo lubirilakho ni luguudo luuno lwarurakho bunyaasi ela nga bunyaasi bumiliyu

Inimilo iye nashimya nga ba byala nashimya mutsi'line tsimiliyu naabi elanga barelemo bubyuma bibyaka nashimya bilikho bitimilamo khukakakho khukhwaka nashimya uno bibyuma bino

Lukudo lutwela lwelilooba busa lukudo luno nga lulikho bubusi bukali bubwaana ni bukhulu ubuli khutimilakho, bubusi buno bwa bonekhane nga bubwama khukhwaya nga khabula tsi ngo tsabwo

Inyanza namwe kameetsi kamakaali naabi nga khumeetsi ukhu khulikho lilyaato litwela, umundu ukwarire tsinguubo tsi maali mutwela wemiile khulyaato wamwatiile kumuloobo umwana abonekhane nga ukana khuwamba tsingeni

Khamuli khamiliyu nabi nga khali mu rangi imbesemu, khamuli khano khali mu kyeewa nga inzusyi ndwela yakwile khu khamuli khano khenunamu butsamu. Inzusyi ikaana khamuli ate bumuli nabwo bukana inzusyi.

Kameetsi kamanji naabi kalange inyanza, khu'nyanza khuno khulikho lilyaato litwela umundu mutwela ukwarile tsingubo tsimaali wemile mulyaato lino wa'ambile kutimba khakhakakho khumwata mumeetsi elah umundu yuuno wabonekhane nga umuloobi we tsi'ngeni

Umukhaasi mutwela nga weboyele i'leesu wamemile akhana khumukongo ,wa'ambile shindu shiwanga mukhono ,wityukhile litoore ingota ,wemile walolelele eno nga khulitoore wityukhilekho asi liru

Luguudo lwe lilooba buusa nga khulugudo khuno khulikho ipikipiki yasutile umundu nge ne tsindulo tse luguudo iliyo bunyaasi je tsikhaafu itsiili mu rangi imbesemu khatsikendela khundulo khwe luguudo luno, iliwo ne bibyombekhe bibindi abundu aa.

Umulambusi mutwela nga wakwarile i'jackect ya'green ali mugyigyi ano nga wa'ambile tsisaala tsibili khakhakakho khukhukha, isi ali iliwo kyimisaala kyibili kyikyaleya naabi

Busolo bwemusisaali bufwiti bwesi balanga bari tsikhisi tsemile a'ano tsingali nga tsalolele eno tsili mukewa nga e'kewa yino ili ni bunyaasi buleyi naabi, inyuma wekewa eno iliyo kimisaala kimileyi ate kimikhulu

Lugudo lumiliyu nabi, lugudo luno nga luli lwa corasi nga khundulo khwalwo khulikakho bunyaasi, umusani mutwela ukwarire i kofila imali ni imbale imali waboyile kamatoore kamakali nabi khu gali yewe akho akhakakho khusindikha.

Khanyunyi khe mwibanga nga khamiliyu naabi khasutile tsindaaya tsaakho mungaakyi kha khakhakakho khupambulukha nga khafunyile likoosi lyakho ni bikyele khesiile inyuma khasutile tsindaaya mungaakyi khali mulangi imwaanga.

Khamuli khamiliyu nabi khali mu kyewa. Khalimo i'rangi iya Green ni iya yellow, khamuli khano inzusyi ndwela yakwilekho yawunilemu kumunwa kwayo khenunamu butsamu. Butsamu bwesi inzusyi yamisa mu bimuli nibwo esi ikholamu bubusyi.

Babaana besomelo ela nga bali mu uniform, babaana bano bakwalire uniform uwa light blue alikho kamakosowa kamawaanga nga khabeyika kimilimo kyekamakhoono ela nga buli mwaana wawambile imbisho ni khawutsi mukhoono kwewe khabakhakakho khunaaba bitambala

Kumuyekhe kwesi barele khulitundubaali nga bafanile babayabakho lilowo asi nga kumuyekhe kuno kumunji naabi, aluwande barelewo bubaale, barelewo ne kha pipe khawanga, kumuyekhe kuno..

Lukuudo lwe litaka busa oba lwe liloba busa, luguudo luno nga tsindulo iliyo bisaala bileeyi ni bunyasi. Tsisolo tse mu shisaali tsaleya naabi kamakosi namwe tsilange uri tsi tika tsemile khu lukuudo luno khatwela khalolele ino.

I'laptop , i'laptop yino imiliyu naabi nga bakirele khumeza yebibawo, khumeza khuno andulo barelo andulo i'laptop barelewo shitaabu barele khungaki i'pen ni glass ye kameetsi ni luwande lulundi barelekho isimu imboofu

Bakhasi bataru nga khababilira khukhayila buusa khakhabirila muchewa ichewa imiliyu naabi ilimo bunyaasi bwa'green nga umukhaasi uwebweni wakwarile i'gomezi uwulakho shiteteyi sha'blue, uwenyuma naye waboyile i'gomezi wasutile ni khakhana

Inzu imiliyu nabi nga bakyombekhela lumako lwe tsi buloka, inzu yino bakibimbila kamabaati kamabesemu nga inyuma wayo iliyo inimilo ye kamatoore kakatsowa bulaayi nga ni luwande lulundi ilyo i'tank ye kameetsi.

Umusaani mutwela uwimile ano wakwarire imbale imwanga ni ingubo iye kamakhono kamaleyi ilimo square, wakwarire ni khapangiri khamali mu mukhono kumulala wa'ambile isimu yewe mukhono kha khakakho khukyimina, isimu imbofu.

Syilimba, nga syilimba syino syilimu tsinzu tsindeeyi nabi tsye tsigorofa ela nga mulimo ni tsimotokha khu luguudo tsili khutimilamo nga tsasakile bu bulb bwatsyo inyuuma, tsili mu rangi imwaanga mu syirimba syino.

Umundu mutwela uwambile ibendela mukhono inga ibendela ilimo tsirangi tsibili iyagreen ni imwanga wasutile ibendela mungakyi akhakyenda inyuma we iliyo imotokha imukongo indwela.

Umusoleli mutwela uli umusani nga wakhola butsune bwe tread, wakwarile i'mask imaali nga wakwarile i'tshirt ilimo square iye kamakhono kamaleyi wemile awo waloleleleno

Ingumi iyo mundu nga wakyifusile wakyisutile mungakyi ingumi ino ili muranji imali ni mwanga umundu uwuno afwanile ukanakhupa umundu shifusi .

Inyanza namwe kameetsi kamanji naabi kakalimo libaale lilyaninila khukari nga umundu mutwela waninile wakwalire tsingubo tsimaali wemile khulibaale lyo, kameetsi khakekhupa khulibaale nga ne ketukha mungaki kamawaanga

Umuzeeyi mutwela uli ni'litsune liwanga wakwarile isaati imwanga wikhale mukhagaali khebaleme nga umusaani mutwela Ali nyuma wakwarile I't-shirt imbesemu ni'mbaale imaali eakyifumbile khakhakakho khusindikha khagaali

Kupuusi, kupuusi kuno kwakonile asi kwaloleleleno nga kuli muranji imaali kupuusi kuno isi kukonile inyuma kukundu kubonekhane nga kubaale kubofu naabi namwe sitsuma

Ino igari nga bakyi’ packingile khuluwande alugudo nga yasutile kamaatore kamangi nabi tsingota inyama wayo , ili ni khareebe kha blue wakyisile awo wakyititiyile khasaala inbweni babowelekho i’jacket imbeesemu.

Sishombekhe shileyi naabi ate shimiliyu shishombekhe shino bakhupakho khasalaba khungaakyi shokesa shili ikeresiya iye ba'kuristayo shishombekhe shino shili ni'compound nga babyalakho ni bumuli ni bisaala

Bubushi nga bushili khumasasali khwabwo nga lisasali lino inzukhi yalyombekha khutsi wire nga bubushi bulimo bukali ate bumiliyu ni bulala khabwikhakila khutsi wire bulonya busa a'asi

Kamakharamba inga kamakhalamba kano katsowa inga malala kayoma bunyunyi bubili bwemwibanga buli mulangi imwanga bwimikhile khumakhalamba kano, kamakhalamba kano katala khutsowa khumeetsi elanga

Shirimba shirimba shino nga shamiliya naabi, shilimo tsinzu tsindeeyi tsingaali nga inzu indala tsi'motokha tsaninile khungaaki tsa pakingakile ukhwo ne itaayi iliyo kimisaala kimikaali.

Imotokha ilimu shikha shelole, imotokha yino nga ilikho kimichuma inyuma batikhilekho kamatoore tsingoota tsingali naabi balerekho ni litundubali libesemu ili khulugudo khetima nga numundu mutwela ukwalire it-shirt imwaanga wemile khumatoore inyuma

Umukhaasi mutweela ali khuteekha bu mandaazi nga khateekha bumandaazi wekhaale asi nga waambile ni kujiko khayusayusa mandaazi isi khateekha umukhaasi uno waboyele kutambaalo imuurwe weboyele ni i’scarf imaali.

Tsikhaafu tsye mu syisaali itsili tsitaaru, Tsikhaafu tsino kyasinyile kye furukilile mwitosi, kili ni tsinzika tsyayifunyamu, tsyemile ano mukyeewa ilimo bunyaasi buleeyi naabi nga itaayi aliiyo shisaali.

Shisaali , shisaali shino nga shili ni kyimisaala kimifwiti kimyaana kikyelekhana busa ,shisaali shino shyamiliya nabi, shili khumu yabiriramu lugudo khukari nga ni aluwande bayombekhawo khayu bakhabimba ni kamabaati kamawanga

Babaandu bakali bakhaasi bebowele bikhoyi shamwalo shawe ni nyombe mubikuku byawe bemile I’line nga basutile kamakhono kawe mungakyi khabakhakakho khusina kamashino ke shikha shawe nga umulala uwebweni warekele kameno ibulafu.

Kumuli kumiliyu nabi kuli mu ranji ya purple nga khukari orange ni lifu litwela lyakwile khu kumuki kuno khaliwunyilisamu buwoowo namwe khawunya khalayi khakhali mushimuli shino

Kumuli kumiliyu nabi nga kulimu tsi rangi tsibili kwa purple, tsindulo khukari khwa yellow, inzusyi yawile khu kumuli kuno yawunilemu kumunwa khekhakakhi khununamu bubusyi. Butsamu bwesi inzusyi yamisa mu bimuli nibwo esi ikholamu bubusyi.

Khasolo khemushisaali khali khatwela khesi balanga ikhisi khimile ano mukyewa ikyewa imiliyu naabi ilimo bunyasi inga inyuma wakho iliyo bisaala bikali bibonekhane inga shisaali.

Bilungo byemutsinyenyi muli carrot, pilipili ni tsintsaki babibikhile a'ano khutsisaaniya ni mubiselo nga bibindu bino pilipili umulala umuroobe ukundi umubisi, bibindu bino babonekhane nga batsa khubikulisa

Bazungu babili bababonekhane nga balambuli kha bakyenda ano khu luguudo lwe liloba busa nga bamemile tsi'bag bakwarire ni tsikofila, iliwo umuzungu uwe ibweeni ali ni litsune liwaanga ni bunwanwa buwaanga wasutile i'camera mukhono.

Babana bafiti elah nga balimushibina numusomesa wabwe nga babakabakakile bipapula balikhupakakho tsi'map umusomesa wabwe wemikhile mungaakyi wafanile uli khubasomesela khubipapula bino

Basaani bataru nga babili bemile tsindulo ni tsindulo mutwela wekhaale khukari wamwatile kumurobo mu meetsi kali kamangi naabi, wakwarire tsingubo tsimaali, wabonekhane nga umurobi uwe tsingeeni.

Khatale, khatale nga khali khaboofu nabi ela khakali nga babandu babimbakamu tsimafulu bayimbiba ni tsimafulu ukhuyingirisa bu bu bi bisela bibi nga efula oba kumumu ,ni itaayi we khatale khano iliyo tsinzu tsindeyi tse tsigoroofa

Umukhasi mutwela uwaboya litsune lyewe wayisa inyuma, wakwarire tsingubo tsimali, wekhaale mu ndeebe warere kamakhono kewe ni i'laptop khu khameza khabu khabotokhelefu khakhakakho khumina i'laptop yewe.

Ah kameetsi kamangi naabi namwe kalaange inyatsa, kameetsi kano nga kalikho lilyaato litwela, khulyaato babandu babandu babili bekhaalemo nga barusilemo byangakyi bali bukhuna bahambile kimikango khebakuwa kameetsi lilyaato linyalise khukyenda.